Iimeno oya pumbwa oku fudha onkene omulongi goshikunino owuna okukala weshi ndhidhilika kutya iimeno owuna okuyi kuna ya pitithathanapo omahala opo yi wape okumona ombepo ya gwana nawa yo otayi pumbwa wo okukala ya topoka opo yaa hakane uuhoho.

Iimeno mbyoka hayi liwa omafo yo ohayi tutuma ngaashi omboga yuushimba, iiwanawa omuntu toyi kunu pomathimbo gayooloka, ano moshikando shotango oto kunu pehala mpaka , to thigipo ehala limwe inooli kuna , tokeli kuna moshikando tashi landula ano sho tuu to teya kehala huno nokehala ekwawo otaku tsapuka.

Oondjuhwa ndhoka tadhi muninwa omalalakano ngaashi onyama ano omuntu taka landitha onyama, okuna okukala tedhi sile oshimpwiyu nawa tedhi pe iikulya ye tedhi pe woo omiti opo dhikoke nawa meendelelo ye avule okumona mo oshindji.

Mombuga ohamu adhikwa omwiidhi ngoka hagu mene uuna kwamonikiwa uuta uushona womvula. Uuna nduno omvula yashuna nenge yakala itaa kweendewe omata omashona, omwiidhi ngono ohagu si, ashike sho tayi kaloka otaku mene gulwe, oshoka oonkenya omo hadhi kala mevi.

Uuna aantu ya hala oku tenda evi, ohaya longitha okadhagadhaga, opo aantu mboka taya thaaneke ya londe, etaya thaaneke yeli pombanda, opo ya vule oku kwatela mo ashihe shoka tashi adhika mevi moka.

Opena oondhila ndhoka hadhili onyama nohadhi yakula iinamwenyo ngaashi oohi momeya shino ohashi eta opo aantu mbono yena oofaalama dhoohi yakale yatula ko oonete kombanda yomeya opo oondhila kaadhi vule okuyakula mo oohi dhawo.

Onzi oyo oshinamwenyo shoka hashi tekulwa nokuli mofaalama oyendji oye hole okushi tekula opo yeshikulule pethimbo lyupyu opo ya kalandithe omafufu gasho komandiki ngo haga longo iinima ngaashi oombindja .

Uuna omuti gwa tetwa, ekota opo li se po thilu kaa li tsapuke, oha li vulu okutulwa omuti gwo paunongononi, ndele oshithindi ta shi si , e tashivulu nokuli oku za mo mevi moka. Shino oha shi ningwa ne unene kwaamboka opo taa toto omaoya gawo.

Uuna omuntu e li popepi nondombe yomeya nenge noshipale, oha kunu iimeno ye popepi mpoka, ye ta fulu omukanka gwaza kondombe hoka e ta gu taakana moshikunino she moka opo gu e te mo omeya. Shino ohashi kala oshipu oku tekela iimeno, shi vulithe omuntu ta ende a landula mo.

Aayilongi mboka yi ipyakidhila niilongwa yuu nongononi nuudhindoli ihayii longo ashike omambo, ashike ohaye shitula wo miilonga, opo yaka tale ngele shoka ya lesha osho shili tuu.

Omunegumbo kehe okuhole okukala enamo oondjuhwa opo uuna akwatwa komukaga nenge a endelwa kaayenda oha pondopo ashike yimwe opo alye onyama yondjuhwa

Omuthigululwakalo ohagu ulikwa kiinima oyindji, ngaashi iilonga mbyoka aantu haya longo omuthigululwakalo gwawo, omizalo oshowo iilongitho yawo, nayo ohayi vulu oku gandja ethano kutya omuthigululwakalo ngono ogunipo.

Oshimbombo ohashi telekwa nuusila omuntu oye nduno mwene ha hogolola kutya ye okwa hala sha telekwa nuusila we pungu owo awuke nenge okwa hala sha telekwa nuusila wepungu m nomahangu ohashi kala oshiwanawa uuna tshi liwa pamwe nomboga .

Mongaashingeyi aantu otaya longitha uunongononi okweetapo iikulya, nonando shili tashi vulu okweetela omuntu omauvu komasiku gokomeho. Monale uuhilili owa li ashike hawu adhika piituntu, ashike mongashingeyi aantu otaya longitha uunongononi opo ya kune uuhilili mbo, shono shili wo shanika oshiponga.

Uuna wu na oshikuku shoondjuhwa, oondjuhwa dhoye inadhi pumbwa oku kala dha udha mo ndele etadhi kala dhaahena naampoka tadhi lyata. Ngaaka ihadhi kala dha manguluka , tashi e ta dhi koke tadhi ende kashona, onkene oto vulu oku dhi topila nenge wu landithe po dhimwe.

Oodhila odhili pamaludhi ogendji. Opuna dhimwe dhina omawawa ashike ihadhi tuka. Noodhila dhoka ihaadhi tuka ohadhi vulu oku tondoka lela una dha adhika koshilikama. Po opena wo dhoka dhina omawawa dha ningila oku tuka ethimbo elele una dha adhika nande okoshilikama.

Ngele owuna okandombe koye koohi nena owuna okukala todhi falele iikulya kehe ethimbo shapumbiwa, molwaasho ngenge ito dhi pe nena otadhi silemo ondjala oshoka shiwedhitula mokandombe koye ngawo owedhi himba dhikayange ngaashi dha hala paushitwe.

Ngele ku na ondombe nenge oshisjana shi li popepi nangoye, ndele owu niwe kohokwe yokumuna oohi, shino inashi ku keelela. Oshoka oto vulu okukutha kehe shoka wuna, to vulu okupungulamo omeya itaga pwinemo, e to tulamo oohi dhoye.

Uuna wayi moshikunino shono shiinamwenyo nowa hala okumona oshinamwenyo shono shonduli, nena owuna okuya pehala mpoka tapu adhika omiti molwashoka oshihole okulya omafo gomiti opo unene tovulu okumona ompito wushi mone.

Uuna wuna oshikunino shomapungu nena owuna okusa oshimpwiyu kutya iimeno yoye otayi mono omeya ga gwana nawa . Molwaashoka omapungu ohaga tila omutenya nuupyu. Uuna inaaga mona omeya ga gwana ohaga tila omutenya.

Opena iimeno mbyoka nkene yashitwa oyo kukala ashike momeya, ano nande opukale puna omeya gatalama iimeno mbyoka otwadha ashike yamena ndele itayisi, po opuna wo mbyoka hayi henwa komeya etayisi unene tu mbyoka hayikunwa momapya kaantu.

Uuna epya lyoye li na omwiidhi ogundji, ino tega okuthikila ashike to longo mo wu kune, ashike tango owu na okuteti tha mo omwiidhi ngoka e tagu zi mo, opo ihe to kongo embakumbaku li ye li pulule, opo wu wape okukuna. Momukalo gu li ngawo oombuto otadhi vulu okumena nawa.

Aantu mboka yena ohokwe yokukuna iimeno yawo ndele kayena evi lya opala nokukuninwa, ohaya kunu momashina gopaunongononi. Iimeno ohayi koko nawa yafa ashike ya kunwa mevi, molwashoka ohayi kala tayi silwa oshimpwiyu ngaashi mbyoka hayi kunwa mevi.

Onduli oha yi li omafo gomiti. Oha yi ga adha nuupu, molwaashoka oyi na othingo onde. Oshinamwenyo shika oha shi adhika mehala lya gamenwa, ngaashi MoNamibia oha yi adhika mEtosha.

Dhimwe dhomomiti ndhoka hadhi adhika mombuga ongaashi omano molwaashoka ogena uuno uushona mboka itawu vulu oku nanwa omeya ogendji. Aantu yamwe nokuli oto adha eli mekota lyeno moka akuutumbamo efa eli momuzile ashike ota lalakanene ashike oku kutha omathano ye a ulikile aantu kutya mombuga omuli ngiini.

Uuna wuna omeya goye moka totekula oohi gakwata koombahiteli, oto vulu okwiithana aanambelewa mboka yenasha nuunamapya nuunimuna opo yeye ya pange oshikunino shoye. Ano ota yeya yekutulile mo omiti opo wukale wuna oshikunino shina uundjolowele.

Onkanga oyo oshinamwenyo shomoshiheke nonando mongashingeyi pena mboka taye dhi tekula, oshinamwenyo shika oshinene kashithi iike pondjuhwa, onkanga ohayi tenteke nawa pethimbo lyomvula.

Omuntu otavulu oku etapo ondama yoku tekulilwa oohi yemwene sho tafulu ashike elambo eta tulamo othayila ndjoka kayina nande ombululu opo omeya kaaga pitemo. Oha tulamo nduno omeya oshowo oohi she na okwamona ehala lyoku tekulila oohi ngaaaka.

Uuna ongombe opo yeyapo pehala ngaashi megumbo yeya okutselwa mohango ,manga nduno ethimbo lyoku tselwa inali thika otayi vulu oku pandekelwa momuti opo kayi monethe aantu iihuna nokukala taya litha nenge opo kayi iyakepo.

Ngele wuna okandama koye koohi eto tulamo oohi dhoye otovulu okukala todhi kwata opo wukonakone nkene tadhi koko ngoye wutale ngele odha adha okuliwa opo wukedhi landithepo.

Omugongo omuti ngoka gu li gwa simana. Ohagu tula ko iiyimati mbyoka hayi kolwa, eta mu zi omeya ngoka haga ithanwa omagongo, ge holike kaawambo oyendji. Omugongo ogu na omafo haga liwa, haga panga omukolo. Ekota lyomugongo oha li vulu oku tetwa ndele tamu hongwa etenga.

Oomvula sho tadhi yi nomalunduluko gokulonga shika naashiyaka ota ge ya aantu ihaya papula we nomatemo nenge ya longe noondoongi nenge noonani onkalo yoludhi nduka oye etitha elongitho lyomambakumbaku opo iilwa yi kale ya gwanena aanegumbo.

Ondjambameya oshinamwenyo shoka sha shitwa shokukala momeya .Oshinamwenyo shino ohashi adhika unene komilonga noshili sha nika oshiponga molwaashoka ohashili onyama molwaashoka iiyamakuti iikwawo nenge aantu yeya pomeya otaya vulu oku ningwa oshihakanwa

Omwiidhi ngoka hagu tetwa pomaha ngaashi ouupale no pomahala mpoka ha pu gongalelwa Aanafaalama oha ye gu kutha po, opo y

Uuna inoohala oku kala kehe siku owa thinda koositola wu kalande oohi dhosheelelwa, oto vulu oku konga ondoloma yoye, to tulamo omeya noohi dhoye dhe eleka nawa, opo uuna wakwatwa komukaga, oho yi ashike kondoloma yoye ye eto kuthamo yimwe.

Ondjila yomeya ihayi thitikwa, molwashoka nando owu thitike po otayi vulu okumbonyonwa po. Aantu sho ye shi nongele oya tameke nduno tay atungu oontopa, nenge ngele kapu na iitungithi ohaya longitha iiti e taya yala kombanda yomeya, opo ye endele ko.

Omuntu oye mwene ha hoogolola kutya ye moshikunino she ota kunumo shike. Yamwe ohaya kunu iikwamboga ngaashi omboga ndjoka yuushimba. Omboga ndjino ohayi vulu oku telekwa nenge . Nenge ethimbo limwe omuntu otali manga inaayi telekwa . Ashihe ohashi kala oshiwanawa.

Aantu yamwe oye na iikunino yawo ye yi nunina oku kuna omwiidhi gwiimuna yawo, molwaashoka pethimbo lyokwenye oha ku kala ku na ondjala ya yaga kegonga, onkene ohaa kunu omwiidhi, ngele gwa koko ta ye gu tete, noku gu gongela nawa, ta ya pungulile, ya ningila ethimbo lyokwenye.

Iinamwenyo yomokuti ohayi tweetele aatalelipo oyendji yaza meni lyoshilongo nenge kondje yoshilongo. Aatalelipo mbano ohaya futu iimaliwa oyindji, opo yamone iinamwenyo mbika ngaashi oonkoshi.

Uutekinolohi owa ninga iilonga iipu oshoka opwa ndulukwa iilongitho mbyoka hayi hwepopaleke iilonga. Ngaashi omunafalama ena epya lye oha longitha owala embakumbaku lyokupulula nenge lyokuhelela iimeno ye, shono hashi kwata ethimbo efupi opo a mane.

Ngele kuna oonkondo kala wuna oondunge. Aantu oyendji oya ninga uundama pomagumbo gawo opo ya kandule po oshiponga shondjala momagumbo. Opo wo ya imonene mo iiyemo mokulanditha oohi.

Uutekinolohi owa ninga iilonga iipu, oshoka opwa ndulukwa iilongitho mbyono hayi hwepopaleke iilonga. Ngaashi omunafaalama e na epya lye oha longitha owala embakumbaku lyokupulula nenge lyokuhelela iimeno ye shono hashi kwata ethimbo ehupi opo a mane.

Uuniimuna owo wumwe womuunafaalama tawu ti pii muuyuni wanakanena. Aanafaalama yoongombe ohaya tekula oongombe dhawo e taye dhifala komalandithilo giimuna hoka hadhi landwa po kiimaliwa oyindji.

Emuno lyoondjuhwa olyo lyili limwe lyomuu nafaalama tawu endelele moku etapo iiyemo moshigwana. Aanafaalama oyendji ohaa landitha oondjuhwa kwaamboka yena iituthi yiilikolele mo sha shomo ndjato.

Opena aantu yamwe haya munu oohi ohaya longekidha omeya mono haya tulamo uuhi uushona mbono hawu kala mo sigo wakoko. Uuna wakoka ohayedhi kwatamo opo yakalandithe yamonemo iiyemo nenge dhokulya momagumbo.

Kehe omuntu oha ningi oompangela dhe dha nkene ta ka tyapula efudho lye. Aantu yamwe ohaya kutha uunima wawo wokulala etaya kadhika miihwa mono taya ningi omasiku

Okumuna oondjuhwa osho shi li shimwe sho muunafalama taku endelele moku eta po iiyemo moshigwana. Aanafalama oyendji ohaya landitha oondjuhwa kwaamboka yena iituthi. Ya ilikolele mo sha shomondjato.

Iingulu oyo yimwe iipu nokumunwa moNamibia . Ohayi tana mbala oshoka ohayi etapo uungulwena owundji pashikando . Uuwanawa wa gwedhwa po owo mbono kutya ohayi kokelele woo.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa moNamibia. Ngele oweyi dhipaga waana oombaapila oto mangwa po eto kala mondjedhililo uule wethimbo ele lela.

Okukala nofaalama yiikombo oshinima oshiwanawa oshoka ohashi ku kwathele uuna wa adhika kuudhigu ndele ku na oshimaliwa oho kutha owala oshikombo shimwe, toshi landitha po opo wu vule okukandula po uupyakadhi mboka we ku adha.

Namibia osho oshilongo shimwe sho miilongo mbyoka iiyamba ngele tashiya komahala goku talela po. Otuna mo Etosha mono tatu adha mo iinamwenyo ngaashi oonduli, oongolo, oompo noondjamba.

Uunafalama oha wu pula omuntu opo a kale e na uunkulungu opo eshi endithe nawa, oshiholelwa ngaashi oku kutha omeya komatondokelo gomeya opo ga thike moshikunino ota shi pula uunkulungu lela.

Okumuna oondjuhwa shimwe shomuunafaalama tawu ti pii mokweeta po iiyemo moshigwana. Aanafaalama oyendji ohaya landitha oondjuhwa kwaamboka yena iituthi yi ilikolele mo iiyemo.

Oku kutha omeya po matondokelo gomeya ga thike moshikunino shoye osho shimwe shomuunkulungu wa pumbiwa ku kehe omunafaalama. Shino otashi ku kwathele opo ku ha fute iimaliwa oyindji momeya ngoka haga tekele iimeno yoye.

Uunamapya owa simana moNamibia, oshoka otawu tidha po omukundu wondjala. Omuntu kehe ota vulu okulonga iikulya ye, nenge yokulanditha moshikunino she, opo amone mo iiyemo yokwiikwathela monkalo yesiku nesiku.

Aantu oyendji oya ninga oondama dhoohi pomagumbo gawo. Uuna ya hala okulya oohi ohaya kutha owala uunete opo yakakwate mo ndhoka tadhi liwa esiku ndoka. Shino ohashi kwatha opo kaaya ka lande we oohi koositola.

Oku muna oondjuhwa osho shili shimwe shomuunafaalama ta wu ti pii moku eta po iiyemo moshigwana . Aanafaalama ohaya landitha oondjuhwa kwaamboka ye na iituthi opo ya mone sha shomondjato.

Uunamapya owa simana oshoka otawu tidha po omukundu gondjala muuyuni, omuntu kehe oha vulu okulonga iikulya ye nenge yokulanditha moshikunino she opo amone iiyemo yo kwiikwathela mokalo yesiku nesiku.

Okumuna oondjuhwa oko dhingi muunafalama awuhe, oshoka ihashi ku pula oshindji mondjato. Uuwanawa wa gwedhwa po ishewe owo mbono kusha oondjuhwa ohadhi tana mbala na oompu oku muna.

Uuyuni wonena owahuma komeho, aanafalama oyendji mbono yena iikunino ohayalongitha owala omashina omanene muko etapo nenge mokuteya iimeno yawo.

Shimwe shomiiyimati hayi kunwa miikunino kaanafaalama osho matama. Oge holike oshoka ngele owega tula momuhoka, oto ilatha owala sigo okomunwe gokompadhi.

Namibia osho shimwe shomiilongo mbyoka iiyamba ngele tashi ya komahala gokutalela po. Aatalelipo oyendji unene tuu mboka taya zi kiilongo ya yoolokathana ohaya futu iimaliwa oyindji, opo ye ye ya talele po omahala ngoka.

Okwaatetapo omiti oshasimana oshoka ohashi keelele embugaleko lyoshilongo. Ehala oha li monika woo lyaziza nawa, uuna lyina omiti inaadhi tetwapo.

Oohi nadho ngaashi iinamwenyo iikwawo hayi okumunwa odhi hole owandaha. Ngele owa kala ihodhi pe iikulya yina uundjolowele , owategelela owala ondama aihe yoohi yise.

Uunafaalama owasimana oshoka otawu tidhapo ondjala muuyuni. Aantu oyendji ohaya longo iikwamboga miikunino yawo, opo yavule okumona iikulya yokupalutha aanegumbo yawo .

Oku kala wuna ofalama otashi pula opo wu kale wuna ohole oshowo ohokwe yiimuna, ngele owuna oongombe mofalama yoye owa pumbwa oku kala hodhi wende opo dhikale dhina uundjolowele dho dhi vule wo oku indjipala.

Okumuna iingulu okwo kumwe komuunafalama inawu simanekwa lela moshilongo shetu. Ashike oku muna iingulu oshipu oshoka iikulya yiingulu inayi pumba nohayi monika kehe pamwe.

Emuno lyoondjuhwa olyo limwe lyomuunafaalama uupu moshigwana shetu. Aanafalama oyendji ohaya munu oondjuhwa opo yalandithe nenge yamone iikulya yokutekulitha aakwanegumbo lyawo.

Oohi odho dhimwe dhono hadhi munwa moNamibia. Aantu yamwe ohaya kwata oohi opo yaka landithe yamonemo iiyemo opo yavule okukwathela aanegumbo yawo.

Ombuga yaNamib oyo ehala ndjika lina iimeno iishona, yo iifupi lela. Shino oshe etithwa konkalo yoshikukuta ndjono yili mombuga, oshoka ihamu lokwa lela komvula.

Aanafaalama ohaya munu oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana. Opuna yamwe haya munu oondjuhwa, opo ya mone omayi goku landitha. Opuna wo mbono haya munu opo oondjuhwa dhi indjipale, yo ya landithe, po opuna mboka haya munu nelalakano lyaashihe.

MoNamibia omu na iinamwenyo oyindji ya gamenwa ngaashi oondjamba. Owa pumbwa okupewa oombaapila dheziminino kepangelo opo wu vule okuya molukongo lwiinamwenyo mbyoka.

Momahala getu goku talelwapo ngaashi mEtosha ohamu adhika iinamwenyo oyindji yomokuti. Ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oongalangombe, oondjamba noshotuu.